Kompiitarri hojii keenya ittiin hojjannu gaafa haaraa bitamu pilaastikaan maramee akka miidhaan kamirraayyuu bilisa ta'ee fi haaraa ta'uu isaa kan agarsiisu mallattoo qaba. Saanduqa hojjatameef keessas ni kaa'ama. Kompiitarri akka hin miidhamneef eessa kaa'amaa?

Konkolaataawwan gosa adda addaa daandii 'asfaaltii' gurraacha irra deemaa jiru. Konkolaatoonni kunneen halluu adda adda qabu; adii, magariisa fi kan kana fahaadha. Konkolaatonni kun magaalaa kam irraa gara magaalaa kamiitti deemaa jiru?

Meeshaan haalluu keelloo diimaa qabu kun ,maqaan isaa maal jedhama? Faayidaan meeshaa kanaa maal faa dha? Meeshaan kun, oomishoota dheedhii akka kamii faa irraa hojjatama? Mukkeen akka kamiitu ,meeshaa kana tolchuuf oola?

Meeshaaleen aadaa Oromoo gosa adda addaatu jira. Essaan keessaa qabeewwan kun wantoota nyaatamanii fi dhugaman qabatee kan jirudha. Meeshaaleen qabee kun maqaan isaanii maal jedhama? waanti meeshaalee kanatti naqamee jiru hoo maal jedhama?

Leenci gosa bineensota bosonaa keessaa Isa tokko ta'ee kan baay'ee sodaatamuu fi mootii bineensota maraatti. Kanaafuu bineensi leenca hin sodaanne hin jiru jechuun ni danda'ama. Amaloonni leenca kormaa maal fa'aa?

Kun qalmaa gara biyya ambaatti geffamuuf haala qulqullina isa olaanaa tahuu isaa kan ibsuudha. Akkasumas qalmi geeffamu kun biyya keenyaf doolara miliyoona 54 caalaan akka argame barrefama ibsuudha. Qalmii kun kan biyyoota bira wajjin gaafa madaalamu maal fakkaata?

Gabaa kallattii maraan manneeniin marfame gidduu gaafa darbinu bukkeen lamaaniin manneenii fi suuqiiwwan daldalaa hedduutu argama. Bakki kun mandara namaan guutuu fi gidduu sana immoo gaaddisatu jira. Bakki akkanaa daldalaaf mijataadhaa?

Mi'eessituuwwan gosa garaa garaa lakkoofsaan baay'ee ta'an man-kuusaa keessatti nama walitti qabaa jiru argina. Gosoonni mi'eessituu kunneen tajaajila adda addaatiif kan oolanidha. Ittoo mi'eessuuf akkasumas bunatti kan naqaman ni jiru. Mi'eessituuwwan kun maalirraa oomishamu?

Aartistiin Kun sirbituu afaan oromoo yommuu ta'uu sirboota afaan oromoo baay'ee babbareedoo fi nama hawwatan hedduu sirbee ni jira. sir ituun Kun Akka sirbitoota afaan oromoo warra kaaniityi sadarkaa meeqaffa irra ta'a?

Soofaa baay'ee bareeduuf yeroo baay'ee mana jireenya ofii keessatti kan itti gargaaramnudha. Akkuma kanallee irra taa'uudhaf baay'ee kan namatti toludha. Soofaan kunis baay'ee kan miidhagudha. Akkasumalle bifti isa gara adii fi burraa burree kan ta'edha. Gatiin soofaa kana meeqadha jettu?

Bakki kun, qarqara galaanaati. Bakka kanatti galaanni kan mul'atu yoo ta'u, qarqara galaanichaatti lafti ol ka'an ni mul'ata. Gaara kana irratti biqiloonni gammoojjii kan marganii jiran yoo ta'u, konkolaattonnii fi namoonnis ni mul'atu. Harri kun, maqaan isaa maali?

Namni kun nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa maqaan isaa Dr. Abiyi Ahimeed nama jedhamu yoo ta'u uffata halluu gurraacha, adii fi diimaa qabu uffatee jira. Dr. Abiyi Ahimeed gahee hoji isaa maalii qaba?

Suuraa kanarraa kan mul'atu kun dhiirota jaha hundi isaanii uffata adii walfaakkatu godhatanii shubbisa irra jiran yoo ta'u, haalli sirba isaaniinis shaggooyyee jedhama. Kallaattiin isaan ilaalan kallattii tokko garagaluu fi sirbuudha.

Meeshaa waraqaa garaa garaa walitti qabsiisuuf gargaaru. Meeshaan kun sibiilota xixiqqoo kan fayyadamu, iyyata, beeksisaa, suuraa fi gaazexaawwan garaa garaa walitti qabsiisuuf nu fayyada. Maqaan meeshaa kanaa Afaan Oromoodhaan maal jedhama?

Shamarreen oromoo yeroo gara mana namaa gaafachuu yookaan nama dahe tokko eebbisuuf deeman uffata aadaa ishee uffattee mataatti immoo nyaata qophaa'e sana leemataa fi daanteeliin martee fudhattee dhaqxi. Gumaata geessuun aadaa eessaati?

Dubartoota Oromoo uffata aadaa Arsiin faayamanii jiran argina. Aadaa, seenaa, duudhaa fi afaan ofii guddisuu keessatti meeshaaleen aadaa fi uffanni aadaa keenyaa ibsituu keenyadha. Eenyummaa keenya akka sabaatti guddisuu fi dagaagsuuf gaheen qeerroo fi qarreen bahachaa jiran maal fa'i?

Kun, maxxansa sibiila irraa hojjatamee utubaa ol dheeraa ta'e irra fannifamee mul'atuudha. Maxxansi kun faayidaan isaa iddoowwan finfinnee keessatti argaman kallattii agarsiisuu yoo ta'u, haalluu cuquliisa irratti hojjatame. Faayidaan maxxansa kanaa maali?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa nama uffata waraanaa uffatee jiru kan fuula miidiyaalee hedduu fuuldura jiruu fi miidiyaalee kanneeniif ibsa kennudha. Namni kun waltajjii irra waan jiruuf namoota dhaggeeffatan illee ni qaba.

Manni baay'ee bareedaa fi hawwataa ta'e kun, mana maaliti yokin mana tajaajilli maalii faa itti kennamuudha? Teessowwan adii mana kana keessatti arginu kun, maal irraa tolfaman? Mana kana keessati nyaanni gurguraman kan aadaati moo kan ammayyaati?

Bineensi bosonaa kun, maqaan ishee sardiida jedhamti. Bineensi kun, haalluu rifeensa dugdaa diimaa fi haalluu rifeensa morma jalaa adii kan qabdu yoo ta'u, boca bifa saree fakkaatu qabdi. Saree fi sardiida amaloonni wal fakkeessan maal faa dha?

Suuraan kun kan nutti agarsiisu suura mootota Itoophiyaa keessaa tokko ta'e suuraa Mootummaa Mangistuu Haayile Maariyaam yoo ta'u, mootummaan kun seenaa addaa hojjechuun nama beekamudha. Mangistuu mootummaa garaa jabeessa jedhamee amanama.

Naannoo lafa gammoojjii ho'aatti sababa lafti bishaan baay'ee hin arganneef biyyeen awwaaraa lafa guutee tuulamee argama. Bineensonni yookaan wantoonni gaafa karaa sanarra darban suuraan miila isaanii achitti kaafama. Bocni biyyeen kuufame uumu maal jedhama?

Kunneen qaamota nageenyaa mootummaa kan sadarkaa gadaanaa irra jiran milishaa jedhamanii beekamaniidha. Qaamotni nageenyaa kunneen hiriira qabachuudhaan shaakala taasisaa jiru. Harkatti qawwee qabatanii, uffata seeraa uffatanii jiru. Gaheen milishootaa maalidha?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa bakka daawwannaa turistootaaf mijataa ta'a dhagoolee uummaman argamani dha. Dhagooleen kun qopha qophaati dhaabbatanii kan jiranidha. Naannoon dhagaan kun itti argamu eessadha?

Loogoo kun kan kilaabii kubbaa miilaa walaayittaa diichaa yoo ta'u halluu akka cuquliisa, adii, gurraacha, keelloo fi kanneen biroo of keessaa qaba. loogoon gidduu isaa irraa kubbaa miilaa qaba. loogoon faayidaa maalii qaba?

Namoonni suuraa irraa argaman namoota ayyaana kabajaa jiran yommuu ta'u isaanis namoota karrayyuu kan aadaa mataa isaanii fi uffannaa akkasumas immoo meeshaalee miidhaginaa naannoo isaaniitiin ulee siinqee qabatanii ayyaana kabajuuf bahaa jiran agarra.

Ijoollee daa'immanii fi barnootaan sadarkaa gadiirra jiraniif warshaalee biyya keessaa tokko tokko keessatti dabtarri isaan irratti barreeffamoota akkasumas suuraalee irratti kaasuu shaakalan oomishamee isaaniif ni kennama. Dabatarri kun keessaa maal qabaa?

Kun, waldaa mana amantii Kiristaana pirootestaantii Itoophiyaati. Namoonni yokinamantoonni amantichaa waldaa keessa ta'anii kan jiran yoo ta'u, dursitoonni amantichaa lama immoo dhaabbatanii osoo jiranii mul'atu. Waldaan kun, gartuu pirootestaantii isa kamii dha?

Manni Kun, bakka hojiin industirii oomisha dheedhii addaa addaa keessatti oomishamuun gara gabaatti itti bahudha. Akkasumas bakka kanatti meeshaaleen eleektirooniksii addaa addaa biroo illee kan argaman fakkaatu. Isin hoo waanti addaa maaltu isinitti argama?

Asheeta boqqollo baay'ee ija namatti kan tolu fi baay'ee miidhagu qolli isa irra ba'ee yeroo inni waddiif mukti sadii qopha'ee jiru kan nutti agarsiisuudha. Akkuma kanallee inni kaanimmo qola isaa wajjin haguugame kan argamudha.

namni kun weellisaa maqaan isaa Taddalaa Gammachuu jedhamu yoo ta'u nama aartii oromoo keesatti shoora guddaa taphachaa jirudha. Taddalaa Gammachuu uffata guutumaan guututti gurraacha ta'e uffate jira. Taddalaa Gammachuu ummata biratti fudhatama akkamii qaba?

Hooteelli Iskaay Laayitiin biyya Itoophhiyaa magalaa Finfinnee booleetti kan argamu yoo ta'u akka biyyattitti hooteela sadakaa olaanaa irra jirudha. Hootilli kun namoota biyyoota alaarra dhufanii fi biyya keesa jiran kan tajaajiludha. Hooteelli kun bara meeqa ijaarrame?

Teessuma hirkoo qabu, barcuma muka qabudha. Bocaa fi fakkii mootii mataa isaa irraa kan qabudha. Meeshaalee abbootii durii keessaa tokkodha. Gola hambaa seenaa keessatti argachuun ni danda'ama. Barcumni akkasii mana keessan ni jiraa?

Ministeerri muummee Itoophiyaa doktar Abiyyi Ahmad fi kan biyya Faransaay yeroo tokko tokko wal gahanii bakka tokkotti waayee biyyootaa fi hariiroo gidduu isaanii jiru karaa ittiin cimsanidha. Hariiroon Itoophiyaa fi Faransaay waggaa meeqaan turee?

Dubartiin kun baay'ee kan bareedduu fi kan baay'ee kan miidhagduudha. miidhaginni ishee kun baay'ee kan nama hawwattudha. akkasumas miidhaginni harka ishee, qubni ishee, qeensi ishee, uffannaan ishee, dhaabbannaan ishee, mormii ishee, akkasumas saa'atiin harka ishee, warqii morma ishee kan baay'ee nama hawwisiisuudha. namni Kun eenyu?

Kitaabni afaan oromoo kan mata dureen isaa Dhikkifannaa jedhu halluun isaa magariisaa fi cuquliisa keessatti akka daalachaa ta'ee, gubbaa isaarra namoota lama kan wal harkisantu jiru. Kitaaba kana dubbiftee beektaa?

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii ta'aani kan jiran yoo ta'u isaani olitti alaabaan abbaa Gadaa fi mootummaa Itiyoophiyaa fannifamee jira. Uffanni isaan uffatan halluu alaabaa abbaa Gadaa of irraa qaba. Uffanni aadaa kun maal irraa hojjetama?

Gabaatee Gurraacha yeroo baay'ee mana barumsaatti barsiisoonni fi barattoonni kan itti fayyadaman yemmu ta'u, Akkuma kanallee boroonqiidhan kan irratti barattootaf yaadannoo barreessanidha. Gabatee gurraachi kun cina isaa irraa bifa keelloo kan tahe kan qabuu fi boroonqiin lama jalaa isarratti kan argamudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa gosoota ibsaa nuti mana keenya keessatti fayyadamuu dandaanyudha. Isaan kun baay'inaan kan fayyadan manneen haala ammaayyaatiin ijaaraman kanneen akka hoteelaa yookaan mana jireenyaa ammayyaa keessattidha.

Dubartoonni tokko tokko akkuma dhiiraa rifeensa isaanii sirreessanii gabaabsuu jaallatu. Haala uffannaa dabalatee kofoo dhiironni uffatan kan fakkaatu uffatanii deemu. Gaafa ala bahanis amala dhiiraa agarsiisu. Amala akkanaa agarsiisuun sirriidhaa?

Wanti suuraa kanarratti argaa jiru kun ammoo suuraa sooftiiti. Sooftiin kun kan inni argamu mana meeshaa itti gurguran keessattidha. Sooftiin fayidaa adda addaa dhala namaaf kan kennu yoo ta'u namoonni baayyeen itti fayyadamu.

Suurri asiin olii irratti mul'atu kun mana gurgurta meeshaalee elektirooniksii yoo ta'u, baay'inaan meeshaa jiippaasii kan argamudha. jiippaasiin meeshaalee elektirooniksii keessaa tokko yoo ta'u sagalee guddisuuf kan nama gargaarudha. meshaan kunis baay'inaan muuziqaatti kan argamudha.

Fakkii kana irraa argaa kan jirruu 'chaarjeeriin' guddichi tokko 'chaarjeeriiwwan' kudhan ofii isaarratti qabatee kan jiruudha. 'Chaarjeeriiwwan' kun halluu gurraacha kan qaban tahee fiixeen isaaniimmoo adiidha. Gatiin chaarjeerii kanaa meeqaa?

Faaya miidhaginaa gatiin isaa qaala'aa ta'e fayyadamuun akka ibsituu qabeenyaatti ilaalama. Isaanis kanneen Mormatti, Mataatti, Harkatti, Qubattiifi Miilatti godhataman isaan ijoodha. Faaya kanas bifa Adii, Gurraacha, Diimaafi kanneen biroo hawwatoo ta'an fayyadamuun ofmiidhagsuun baratamaadha. Faaya gatii qaalii qabu fayyadamuun gaariidhaa?

Ittoon hanqaaquu fi foon irraa qophaa'u, dhaangaalee nyaataa keessaa kan akka coomaa fi zayitaa akkasumas pirootinii bakka bu'a. Fayyummaa qaama namaafis bu'aa gaarii kan qabanidha. Nyaata akkasii nyaachuun fedhii keetii?

Meeshaaleen mana keessaa hedduun isaanii bu'aa mukaa irraa kan hojjatamanii fi kaan immoo sibiila yookaan huccuu illee itti makuun kan hojjatamanidha. Saanduqaa fi biiffeen bu'aa mukaati. Biiffeen kutaalee hedduu akka qabaatu akkamiin goonaa?

Ijaarsa gamoo gaafa ijaarru dursee haala diizaayinii manichaatiin lafa keessaa hundeen isaa ijaaramee xumurama. Isaan booddee mukkeen baargamoo jalaa kaasanii manichatti asii ol rukutamanii qophaa'u. Mana keessatti wanti hafuu hin qabne kamii?

Dubartoota shubbisaa jiraniidha. Dubartoonni kun sadii tahaanii uffata aadaa halluu adii qabu uffatanii shubbisa aadaa biyya isaanii shubbisaa jiru. Daabeen dubartoota kanaa dheeratee argama. Dubartoonni kunneen shubbisa aadaa saba kamii shubbisaa jiru?

Kun poosterii beeksisaati. Dargaggeessi diimaan tokko qaruuraa dhugaatii biiraa 'Qidduus Giyoorgis' qabatee poosterii kana irratti mul'atee jira. Halluun duubaa poosterichaa keelloofi karaa jalaatiin immoo magariisa. Biiraan 'Qiddus Giyoorgis' qabiyyee akkamii of keessaa qaba?

Maxxansi kun, maxxansa fuula miidiyaa barnoota dabarsuuti. Maxxansi kun odeeffannoo waa'ee qulqullinaa fi fayyaa gogaa irratti dabarsa. Odeeffannichi oomisha mana keessatti argaman fayyadama. Beeksisni maxxane kun, oomishoota mana keessatti argaman maal faa fayyadama?

Simbirroon tokko tokko kan samii keessa baay'ee fagaattee balaliitu akkasumas gaafa samiirraa gara lafaa dhufu saffisa guddaadhaan gadi buutu ni jirti. Isaan kun hurrii keessa balali'u. Gosa simbira akkanaa kam beektaa?

Dargaggootaa fi shamarran uffata aadaa uffatanii sochii sirba aadaa sooddoo sirbaa jiranidha. Ilmi namaa jiruufi jireenya jiraatu keessatti akkaataa ittiin aadaa, seenaa fi duudhaa isaa ibsatu qaba. Sirbis warreen sana keessaa isa tokko. Aadaa hawaasa tokkoo ibsuu keessatti sirbi qooda akkamii qaba?

Teessuma fuuncaa irraa tolfamu dha. Teessumni kun yeroo hedduu naannoo baadiyyaatti argama. Hirkoo kan qabuu fi namoota lamaa ol keessummeessuu kan danda'udha. Teessumni gogaa loonii fi muka irraa tolfamu maal jedhama?

Suuraan kun kan inni ibsu mana amantaa Ortodooksii yoo ta'u Kunis bifa gaariin kan ijaarame dha. Amantaan kamiyyuu mana amantaa amantoonni deemuun itti waaqeffatan ni qaba. Manni amantaa kun naannoo kamitti argama ?

Suuraan kun suuraa meeshaalee mana keessaa garaagaraa kanneen sibiila irraa akkasumas wantoota adda addaa irraa hojjataman agarsiisa. Eeleen sibiilaa kun yeroo baay'ee wantoota akaawuu, gingilchaan immoo callaa fi xuraawaa gargar baasuuf oola.

Paappaayyaan biqiltuu mukaa iji isaa nyaatamudha. Naannoo jirma isaatti firii kan naqatuu ta'ee, erga bilchaatee immoo nyaatama. Faayidaa hedduu dhala namaaf qaba. Faayidaawwan kana muraasa tarreessuu ni dandeessaa? Eessatti oomishama?

Suuraan armaan olitti arginu kun suuraa gaazexeessaa OMN fi keessummaa kabajamaa Obbo Jowaar Mohaammed ta'a. Fuula isaanii duratti meeshaa dhugaatii miidiyaa OMN kan ibsuutu argama. Odeeffannoo wayitaawwaa waa'ee siyaasa yeroo akka dubbachaa jiranis tilmaamuun ni danda'ama.

Saanduqa poostaatu argamaa jira. Saanduqni kun halluu adii fi gurraachaan faayyamee kahamee jira. Akkasumallee gubbaa isaarra wanta danaa roga afurii qabu, kan mallattoo sirrii agarsiisuuf tajaajiluu ofirraa qabu irra kahamee jira. Poostaan keessa jiraa?

Kun, bishaan gaara irraa walitti qabamee humna guddaan gara lafa gadi bu'aa ta'etti ariitiin bu'aa jiruu dha. Bishaan kun, walitti rukutamee haalluu adii uumee mul'ata. Bishaan akka kanaa kun, maal jedhama? Bishaan kun, eessatti argama?

Yeroo waqtii qorraatti dubartoonni guutummaa qaama isaanii haguuguun gubbaatti dabalanii waan ho'a isaaniif kennu kootii, jaakkeettii yookaan fooxaa furdaa uffachuun deemu. Naannoo miila isaaniis dabalataan ni haguugu. Uffatni yeroo qorraa uffatamu halluu qabaa?

Wanti suuraa kanarratti argaa jiru kun ammoo suuraa alaabaa biyyoota gara garaa biyyoota lamaati. Alaabaan kun wal bukkee dhaabbattee kan jiru yoo ta'u alaabichis alaabaa biyya Itoopiyaa fi kan biyya Isiraaelidha.

Magaala keessa yeroo namoonni danuun socho'aa jiran kan nutti agarsiisuu fi konkoolaatan daandii cina toora galee dhabbatu kan nutti muldhisudha. Akkasumallee dubartiin tokko dibaabee qabatte yeroo isheen dura namoota deema jirtu kan nuti arginudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru kun suuraa konkolaataa ambulaansii jedhamu kan dhukkubsataa fe'uuf gargaarudha. Konkolaataan kun halluu adii kan qabuu fi ariifatee kan adeemu dhukkubsataa dafee bakka yaadeen kan gahuuf ooludha.

Suura kanarratti kan argamu tessoowwan garaa garaa yommuu ta'uu tessoowwan kunnin lafa hojiitti irra ta'aani marii'achuuf yookan immo bakka walga'iitti nama hunda qabachuuf yookan irra taa'anii mariisisuuf nii tajaajila jechuudha.

Gosa nyaata kan ta'e daabboo jedhamuun kan beekamu yeroo baay'ee guyyaa cidhaa, guyyaa ayyaana, fi kanneen kana fakkatan irratti kan dhi'aatanidha. akkuma kanallee gosti nyaata kun gosa sadiin qopha'ee kan jirudha. innis gosa buskuti, daabboo gurraachaa fi daabboo adiidha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa biqilaa qamadii jedhamuun beekamu yoo ta'u akkuma argamu hundisaa daraaree dhumee firii isaa guddifachaa jira. Kunis lafa bal'aa naannoo baadiyyaa irratti kan oomishamedha.

Suuraa kanarratti ammoo nama barri miite isa dhugaaf otoo iyyuu dacheen bulguuf abbaa sobaan guuttamte kun nyaattedha . Kutataa dhiira dhugaaf weellisee dhugaaf dubbatee dhugaaf du'e goota akkasumas weellisaa sabaa Aartisti Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa jedhama, nama dhugaaf jiraatee dhugaaf du'edha

Dhugaatiin Cuunfaa jedhamee waamamu jaalatamummaa guddaa argateera. Meeshaan ittiin cuunfamus barbaachisummaan isaa dabaleera. Meeshaan kun baay'een isaa humna ibsaatiin waanhojjetuuf bakka hundatti hojii irra oolmaan isaa muraasa. Haata'u malee namoonni baay'een daldala isaatiin jiraatu. Meeshaan kun naannoo keessanitti maaljedhamee waamama?

Nyaata ganaamaaf ta'u, ciree irratti kan namaaf kennamu nyaata daabboo xixiqqooti. Nyaatni kun shamarroota lamaa fi harmee tokkoon hojjetamaa jira. Maqaan daabboo xixiqqoo kanaa afaan Oromoon maal akka jedhamu himuu ni dandeessaa?

Daldalaan nama jireenya isaa meeshaalee adda addaa irratti xiyyeeffatee gurguru daldlauun jiraatudha. Inni qaama tokko isa caalurraa fidee namoota maamiloota isaaf waan sana gurgura. Hojii qonnaa moo hojii daldalaatu caalaa?

Biyyi hundi qajeelfama mataa ishee kan ittiin bultu qabdi. Isaan keessaa hoogganaa dhimma maallaqaa qabaachuun baratamaadha. Faayidaan isaas qisaasa'insa gama sanaan dhufu hambisuuf faayidaa guddaa qaba. Waliigalteen dhimmoota diinagdee irratti biyya biroo wajjin taasifamus guddina diinagdeef gahee qaba. Yaanni kun amansiisaadhaa?

Suuraa kana irratti kan argamu shamarree uffata aadaatiin faayamtee bakka bashannanaa miidhagaa ta'etti argamtee jirtuudha. Uffatni aadaa ishees harka caalu bifa adii kan qabu yoo ta'u, bifti magariisaas ni qaba. Shamarreen kunis harkaan ol kaastee beeksisaa jirti.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa teessuma mana hojii tokko keessa kaa'amee jiru kan naanna'uu fi hojjataan tokko dheeressuu yookaan gabaabsuu kan danda'udha. Fuuldura teessoo kanaa laappitooppii hojiif kaa'ame tokko ni mul'ata.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaa manaa kan bishaan keessa kaa'amuu fi yeroo namni bishaan dhuguu fedhanitti meeshaa buusuudhaaf baay'ee salphaa ta'ee fi bishaan irraa muraasa isaa buufachuufis nu fayyada.

Nyaanni foonii waaddii fi biddeena, akkasumallee qaaraa fi kan biroo dabalatee nyaata biyya Itoophiyaa keessatti baay'inaan beekkamudha. Nyaanni kun nyaata gatiin isaa qaalii ta'ee fi namoonni baay'een nyaachuu jaallatanidha. Faayidaan nyaata kanaa maalidha?

Dubartii buna akaayaa jirtu. Fuul-dura isheetiin shiniin bunni ittiin dhugamu bidiruu isaa irra naqamee jira. Dhugaatiin bunaa dadhabbiifi mukaa'ummaa nurraa balleessuun yeroo gaarii akka qabaannuuf nu gargaara. Duraa duubni haala qophii dhugaatii bunaa maal maalidha?

Namootni afur gaarii harreen harkifamtu yaabbatanii daandii konkolaataa irra ittiin deemaa jiru. Namni tokko immoo karaa cinaatiin lafa deemaa jira. Harreen kunneen sadii ta'anii harkisaa jiru. Mala geejjibaa kanaan fageenya hangamii deemuutu danda'ama?

Konkolaataa manaa kan namni dhuunfaan qabatu, yeroo baay'ee magaalaa gurguddaa keessatti kan argamudha. Konkolaataan kun ijoollota mana barumsaa ittiin geessuuf tajaajila. Maatiin kee konkolaataa akkasii ni qabuu? Yoo hin qaban ta'ee bituuf karoorsanii jiruu?

Dubartoonni shubbisan garee dubartootaa kanneen leenjii sirbaa qabanii fi uffata wal fakkaataa fi wantoota isaan barbaachisu kamiyyuu godhaachuun gosa sirbaa kamiyyuu keessatti hirmaachuu danda'anidha. Dubartoonni ulaagaa maaliitiin sirbaaf filatamuu danda'u?

Fincaa'aan kutaa qaama lagaa kan yeroo hedduu yaa'a gidduu fi olii keessatti uumamudha. Sababa yaa'i olii ol ka'iinsa guddaa qabuuf bishaan salphaatti humna guddaan gadi fincaa'a. Naannoo kee fincaa'aan jiraa?

Suuraan kun suuraa meeshaalee gurgurtaa uffannaati. Innis irra caalaatti uffatoota mudhii ol uffataman fakkaattii namaa fi bocoota garaagaraatti uffisuun namni isaanirraa ilaalee akka jaallatee bitatuuf tooftaa namni uumedha. Uffatoonni mul'atan halluuwwan garaagaraa qabu.

Suuraan armaan olii kan inni agarsiisu suuraa iddoo bashannanaa, naannoo laggeeniitti kan argamu, bishaan daakamu kan of keessaa qabu fi manneen bashannanaa baay'ee kan of keessaa qabudha. Naannoon isaa biqiltoota uumamaan marfamaadha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa barattoota qormaata qoramaa jiranii yoo ta'u, barataan hundis qormaata mataa mataa isaa irratti akka xiyyeeffatee jiru suuraa kana irraa ilaallee hubachuu dandeenya. Isaanis uffata danbii isaanii uffatanii jiru.

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii shubbisaa jiru. Uffanni isaan uffatan halluu akka diimaa, keelloo, gurraacha, adii, magariisaa fi kanneen biroo of irraa kan qabudha. Gosootni shubbisa oromoo maal fa'aadha?

Suuraan nutti mul'atu kun waarshaa guddicha Sooftiweerii(Software) addunyaa irratti galii guddaa maddisiisuun beekamu "Microsoft" nutti agarsiisa. Waarshaan Sooftiweerii kun yeroo dhiyootti tiiktookii warra chaayinaa akka caalu ergaa dabarfachaa jiru ta'a.

Namoonni baay'atanii gaarii tokko yaabbatanii ittiin imalaa jiru. Akkasumas, namni tokko immoo gaarii kana oofaa jira. Fardi tokkoo fi harreewwan lama ammoo dabaree dabareedhaan harkisaa jiru. Jarri kun eessa deemaa jiru?

Bakka kanatti kan argaa jirru fakkii midhaan haala gaariin oomishamee jiruuti. Midhaan kun baala halluu magariisa qabaatee haala gaariin firii godhatee jira. Midhaan hamma kana baay'atu kun hektaara meeqa kan ta'uudha?

Abaaboon gosa qaama biqilaa jiran hedduu keessaa tokko ta'ee erga biqilaan tokko guddatee gara firii buusuutti dhiyaatu kan margudha. Kunis abaaboo halluuwwan adda addaa qaban ta'uu danda'u. Halluuwwan abaaboo kamii jaallattaa?

Nama motora midhaan daaku lama si'a tokkotti daaksisaa jirudha. Motorri kun ibsaadhaan kan dalaguu fi midhaan callaa gara daakuutti jijjiirruuf nu gargaara. Motorri rakkoo uumamuun rakkoo ilmi namaa gama nyaataan qabu furuu keessatti gahee akkamii qaba?

Bakki kun, iddoo maal itti hojjatamuudha? Bakka gabaa kanatti oomishoota akka kamiitu gurgurama? Faayidaan oomishoota gurguramaa jiran kanaa maaliidha? Kuduraalee fi muduraaleen gurguramaa jiru kun, maqaan isaanii maalidha? Gatiin isaanii hoo meeqa?

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa kopheewwan gurraacha lamaa kan afaan isaa walitti dhiphatee jiruu fi maasaraa yookaan hidhaan isaa waan akka sibiilaa jabaatudha. Kopheen kun mana keessa kaa'amee cinaa isaa immoo biqilaan jira.

Konkolaataan bishaan boollaa qotee baasu ujummoowwan dheeraa kan boolla qotuuf isa gargaaran hedduu gargaaramee bishaan boollaa baasa. Bishaan kan bahus gadi fageenya naannoo lafa sanaa irratti hundaa'eeti. Naannoo kee bishaan boollaa jira?

Namoonni kun hiriira irraa hiriiranii kan jiraaniidha. namoonni kun hiriira gara konkolaataa yaabbachuuf hiriira irra jiru. Iddoo namoonni kun konkolaataa itti yaabbachuuf jedhan kun magaalaa keessa tahee naannoo buufta konkolaataa keessaadha. Namoonni kun eessa deemuuf hiriiranii jiru jettee yaadda?

Shonkooraan baay'ee kan dhandhama minyaahu kan ofkeessaa qabuudha. Nyaanni isaa kan baay'ee namatti toluuf faayidaa garaagaraa kan namaaf kennuudha. akkasumas hanqina ykn hirrina dhiigaa dabaluuf kan baay'ee nama fayyaduudha. shonkoorri kun faayidaa maalii namaaf Kenna? eessatti oomishama?

Habaaboo nam-tolchee miidhagina addaa qabu, kan ija namaatti tolu. Habaaboon kun yeroo eebbaa namni akka kennaatti waliif kan kennudha. Akkasumas jaalalleewwaniin kan waliif kennamudha. Habaaboon kennaa jaalalleewwanii erga ta'ee akkamiin hariiroo isaanii cimsuu danda'a?

Meeshaa halluu cuquliisa qabu keessatti waanti halluu adii qabu naqamee lafa tahaa jira. Waantichi 'keemikaala' keenyan manaa ittiin diban fakkaata. Waanti kun 'keemikaala' yoo tahee gatii meeqaan gabaa irraa bitama?

Biqiltoonni magariisa qilleensa naannoo madaalawaa gochuuf keessatti gahee guddaa tabata qilleensa faalamaa kaarboondayi ooxaayidii ofitti fudhachuudhaan qilleensa qulqullu oksijonii nuu Kenna. Biqiltoonni magariisa guddachuuf maal maal isaan barbaachisa baay'inaan naannoo Kamitti immoo biqila?

Fakkii kana irratti kan argamuu miidiyaa biyyooleessaa Itoophiyaa ETV fi gaazexeessaa miidiyicha irraa waggoota dheeraaf tajaajilaa tureedha. Innis quunnamtii mootummaa fi hawwaasaa gidduu jiru jabeessuuf mootummaan akkaan miidiyoota jiran keessaa kan hedduminaan itti fayyadamuudha.

Namni kun eenyudha? Namni kun aartistii fi taatoo fiilmii maqaan isaa Giruum Ermiyaas jedhamudha. Giruum Ermiyaas taatoo fiilmii yoo ta'u fiilmii afaan amaariffaa heddu keessatti hirmaatee jira. Uffanni inni uffate halluu adii, gurraacha fi kanneen biroo of keessaa qaba.

Konkolaataan asirratti argaa jirru kun ammoo konkolaataa fe'umsa meeshaalee yoo ta'u, konkolaataan kun meeshaalee danuu baatee kan jirudha. Dabalataan ammoo namoonni konkolaataa kana irraafi akkasumas konkolaataa kana cinaa karaa gubbaa ni jiru. Konkolaataan kun maaliif nu tajaajila?

Nyaatni kun qamadii waarshaa seenee hojjetamudha. Akka ittootti kan gargaaruu fi dhamdhama gaarii kan qabudha. Madaala irratti kiiloodhaan kan gurguramudha. Maqaan gosa nyaataa kun maal akka jedhamu himuu ni dandeessaa?

Manni waaqeffannaa amantaa Musliimaa Itoophiyaa keessatti bal'inaan ijaaramaa jira. Manni ol dheeraan nuti arginu kun mana amantaa musliimaa yoo ta'u, Itoophiyaa keessatti argamuu isaa alaabaadhaan hubanna. Ati amantaa nama biraa ni kabajjaa?

Keeshaan kuntaala jedhamu kun midhaan hangi isaa kiiloo giraamii dhibba tokko baachuu kan danda'udha. Midhaan akka boqqolloo, nuuqii, atara, baaqelaa fi kanneen kana fakkaatan baachuuf gargaara. Isin biratti midhaan maalitti kuufama?

Namichi kun uffata aadaatiin faayamee dhaabbata. Uffatni isaa kun halluuwwan akka diimaa, keelloofi gurraacha irraa kan hojjetameedha. Ija isaatti kishaafa godhatee, harka isaa wal irra kaa'atee dhaabbatee jira. Uffatni aadaa isaa kun kan eessaati?

Gaafa dhaabbanni tokko yookiin piroojeektiin tokko hojjatamee ijaarsi isaa dhumee hojii eegaluuf jedhu dursee namoonni siyaasaa aangoo qabanii fi kaabinoonni isaanii argamuun eebbisiisun barreeffama irra kaa'u. Barreeffama kana irra kaa'uun maaliif fayyadaa?

namoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii marga jiidhaa harkatti qabatanii jiru. namoota kana keessa abbaa Gadaa oromoo kan ta'e Goobana Hoolaa bokkuu harkatti qabatee ta'ee jira. Abbaan Gadaa gaheen hojii isaa maalidha?

Dubartiin tun eenyudha? Dubartiin tun maqaan ishee Maartaa kan jedhamtu yoo ta'u meetira 3000 tokkoffaa bahuun riikardii cabsitee jirti. Maartaan atileetii Itiyoophiyaa yoo taatu biyya teenyaf warqee yeroo baayyee argamsiiftee jirti.

Dubartiin mul'attu kunbakka bashannanaa kan namoonni hedduun daawwannaaf deeman teessee buna akaayaa jirti. Bakki isheen jirtu sun kan biqiloota magariisaan guutamee fi qilleensa gaarii ta'e argachuuf nama fayyadanidha. Namni bakka kana dhaqu waan hedduu fayyadama.

Biqilaan mukaa qobboo jedhamuun beekamu calliseedhuma firiin qobboo gaafa lafatti bu'e kan marguu fi dafee kan guddatudha. Keessi muka isaa duwwaa fi firiin isaa immoo zayita ni ta'a. Biqilaan kun naannoo kee jiraa?

Kun, suura faayaa bifa kaartaa lafa naannoo oromiyaa qabuu dha. Faayni kaartaa naannoo oromiyaa kun, sibiila haalluu meetii qabu irraa kan hojjatamee dha. Faayni kun, faaya mormatti hidhamuu dha. Albuudni faayni kun irraa hojjatame maali dha?

Geeshoo gogsuun adeemsa ittiin dhugaatii farsoo naqan keessaa adeemsa isa calqaba irratti argamudha. Kunis kan eegalu muka geeshoo jedhamu bakka itti argamuu ciruudhaan yookaan gabaa irraa bituuni. Muka geeshoo jedhamu agartee beektaa?

Namoonni Kun uffannaa aadaa uffatanii uffannaa aadaatiin faayamanii yookaan immoo miidhaganii jiru haalli uffannaa isaanii aadaa duudhaa uummata keenyaa sirritti ni ibsa. uffanna isaan ittiin miidhaganii jiran Kun maal irraatii hojjetame?

Biqiltuu magariisa tooraan dhaabatee jiruudha. Biqiltuun kun damee isaarraa baala halluu keelloo qaban muraasa of irraa qaba. Biqiltoota akkasii yeroo baay'ee mooraa mana barumsaa keessatti argamu. Biqilaan kun nyaata dhala namaaf ni fayyadaa?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa namootaa fi taaksii argina. Akkasumas baasii 'Higer' jedhamuu fi konkolaataa deddeebisa uummataa baay'inaan argina. Bakki kunis bakka itti namoonni bakka deemuu barbaadan konkolaataa qabatanidha. Bakki kun eessatti argama?

Suuraan kun kan nutti argisiisu suuraa konkolaataa mi'a, sasalphaa, kan caccabuu danda'an naanneessuu danda'udha. Yeroo baay'ee konkolaataan kun dhugaatii bakka tokko irraa gara bakka biraa geessuuf tajaajila. Bifti isaa cuquliisadha.

Kompiitarri meeshaa elektirooniksii keessaa tokko ta'ee, kan hojii dhala namaa baay'ee hojjechuu danda'u dha. Kompiitarri kun humna ibsaan malee hojjechuu hin danda'u. Yeroo jalqabaaf namni Kompiitara hojjete eenyu akka ta'e ni beektaa?

Kun qodaa dhugaatiin itti dhugamu kan fuullee yookiin daawwitii irraa hojjetameedha. Dhugaatiin ammayyaa qaruuraa isaa keessaa itti buufamaa jira. Cabbiin immoo dhugaatii kana keessa buufamee jira. Maqaan dhugaatii kanaa maal jedhama?

Oduu sabaa himaa Itiyoo jedhamu irraa darbaa jirudha. Oduun sabaa himaalee garaa garaatiin dhimmoota guyyaa guyyaan mudatan irraa funaanamee kan darbudha. Dhiibbaan oduun odeeffannoowwan dogongoraa facaasuun hawaasa walitti buusuufi jeequmsa babal'isuu keessatti qabu maali?

Manni Kun mana jireenya namni keessa jiraatu yommuu ta'u halluu magariisa kan dinamedha akkasumas illee qorqortoo fi mika akkasumas immoo dhoqqee irraa hojjetame. manni Kun immoo baay'inan naannoo Kam irratti argama?

Itoophiyaa keessatti hordoftoonni amantaa ortodoksii hordofan waggaa waggaadhaan bataskaana laallibalaa deemuudhaan ayyaana guddaa ta'e kabajatu. Isaanis bataskaanicha keessa dhagaa bocame gidduu ta'uudhaan harkatti ibsaa qabachuun kabajatu. Ibsaan sun maal bakka bu'aa?

Bakka kanatti kan arginuu fakkii hara bishaaniiti. Harri guddaan kun boolla gadi fagoo keessatti kan argamu yammuu ta'u biqiloonni magariisni itti marsanii jiru. Halluun bishaan hara kanaa maalii magariisa ta'e?

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii taa'aaniifi namoota abbootii amantaa ta'an yoo ta'an . Namoonni kunneen qeesota iddoo tokko mana tokko keessa tataa'anii jiranii dha . Abboota amantaa ortodiksiiti.

Haadhaa fi intallii uffata aadaa halluu adii, akkasumas gidduurraa mallattoo halluu gurraacha qabu uffatanii dhaabachaa jiru. Haadhi teessee seeqaa jirti; intallii immoo harka haadha ishee qabattee dhaabbachaa jirti. Uffanni aadaa kun kan saba kamiiti?

Suuraan armaan olii kan inni ibsu ijaarsa Yaadannoo injifannoo Dirree Adawwaati. Ijaarsi kun kan inni argamu kutaa magaala Finfinnee, naannoo Piyaasaa jedhamu yommuu ta'u, waggootaaf leellifamaa gootummaa saba gara garaa kan ibsudha.

Dubartiin suura armaan gubbaatti mul'attu kun dubartii Oromoo uffata aadaa uffattee, qabee callee qabe baattee, adda ishii faayaan miidhagfattee kan argamtudha. Shamarreen kun baay'ee waan bareedduuf, kuulii ija irraa waan qabduuf ni jaalatamti.

Mana ijaaramee gara xumuraatti dhufeeru argina. Manni kun mana dhuunfaa yookiin mana hojii mootummaa ta'uu ni danda'a. Dhagaa fi sibiila irraa hojjetamee jira. Mana akkasii naannoo jireenya baadiyyaaf ni ta'aa?

Dhaabbata godaansa gara biyya alaa fi gara biyya keessaa taasisu, tajaajila lammummaa fi Immigireeshinii argina. Tajaajilli kun sochii uummata hojii hojjetanii to'ata. Namoonni sababii maaliif biyya keessaa alatti godaanu sitti fakkaata?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa mana gurgurtaa kopheewwanii kan keessatti kopheen gosti adda addaa halluu barbaadneen kan itti argatanidha. Kopheen asirraa mul'atu kun halluu diimaa fakkaatu qabuu fi soolii halluu adii qabu qaba.

Daa'imni xiqqoon saalan dubara taatee fi haalluu gogaa fulaa adii ta'e qabdu kun ,maal gochaa jirti? Wanti isheen dugdatti baattee jirtu kun, maqaan isaa maal jedhama? Namoonni, waan akka kanaa irratti hirmaatan kun, namoota sadarkaa diinagdee akka kamii keessa jiraniidha?

Suuraan armaan olii kan nutti himaa jiru hidha Guddicha Itoophiyaa Laga Abbayyaati. Lagdi kun laga baay'ee guddaa, saffisaan kan yaa'u, hidhamuuf waggoota dheeraa kan fudhate hundee fi madda galii biyyaati.

Kuusaan bishaanii kan hojjatamu ujummoowwan bishaanii hedduu lafa keessa galchanii awwaaluun bishaanichi bakka tokkotti kuufamee ka'ee gara biraatti adeema. Bakka kuusaa isaa kanatti waan akka manaatu ijaarama. Kuusaa bishaanii akkanaa agartee beektaa?

Kun meeshaa faaya oromoo kutaa gara garaatti akka Aadaatti barte kan tahee meeshaa gara garaa irratti faayame kan hojjetamuudha. Kunis callee halluu gara garaa walitti dabalamuun kan faayamudha. Meeshaan faaya kun bakka biratti akkamitti beekama?

Suuraan kun kan dhaabbate siidaa mooticha Haayilasillaasee bara durii Itoophiyaa bulchaa ture yaadannoo Adwaatiifidha. Innis waraanicharratti fardaan hirmaateera jedhameen waan dhugaa bahameef haala kanaan magaalaa Finfinnee keessatti siidaa kana dhaabaniif.

Kilabiin Kubbaa Miilaa Adaamaa bara 1983 kan hundooftedha. Armaan kilaba kanaas halluu gurraacha, adii fi diimaa kan qabu yoo ta'u gidduu isaa irraa fakii kubbaa miilaa kan ofirraa qabudha. Kilabiin kun yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti sadarkaa kamirra jira?

Namni kun uffata aadaa ummata oromoo uffatee kan jiru yoo ta'u harkatti isaatti ulee qabatee jira. Uffanni inni uffate halluu daalacha, diimaa, gurraachaa fi adii of keessaa qaba. Iddoon inni dhaabbate iddoo akkamiti?

Aliin Birraa weellisaa adda duree uummata Oromoo keessatti kabaja guddaa qabudha. Namni kun Doktara kabajaas kan argatan yoota'u; Weellisaa sagalee kiirolee yoomuu yaadatamudha. Weellistoonni biroos fakkeenya isaan godhachuudhaan yeroo ammaa kana hojii guddaa hojjechuu irratti argamu. Weellisaan biraa uummanni keenya qabu eenyudha?

Kitaaba seenaa qor-qalbii yaada namaa keessatti kaasu fakkii armaan olii irratti argina. Suuraan kun kitaaba "Obbo Joobir fi Kanneen Biroo" kan jedhu, kan Firaa'ol Fiqiruun barreeffamedha. Gorsa yaada namaa keessatti asoosama kaasuun dhiyeessudha.

Abbaa manaa fi haadha warraa daa'imman isaanii waliin bakka bashannanaa lageenii deemuun itti gammadaa jiranidha. Maatiin kun uffata miidhagaa ta'een ofii fi Daa'imman isaanii miidhagsanii jiru. Bakki bashannanaa gammachuu akkamii namaaf kenna?

Namoonni kun, namoota amantaa Islaamaa hordofanii dha. Namoonni kun, uffata amantii isaanii uffatanii akkasumas mataa isaanitti uffata aadaa maratanii sagadaa fi kadhachaa jiru. Uffannii fi wanti mataatti maratan kun maqaan isaa maal jedhamuun beekama?

Dhaabbanni meekaappii kan inni hojjatu mana miidhaginaa dubartootaa dubartoota banachuu barbaadaniif leenjii barsiisummaa shaakala qabatamaadhaan kan kennuu fi akka isaan hojii dhuunfaa isaanii banatan isaan jajjabeessa. Hojii meekaappii hojjachuun maal jechuudha?

Suuraa kanarraa kan mul'atu gosa fuduraa maqaan isaa maangoo jedhamu yommuu ta'u, innis kan nyaatamuudhaaf gahe ta'ee lamaan isaa fayyaa kan jiru yoo ta'u tokko immoo keessi isaa banamee nyaatamuu eegalee jira.

Suuraa kana irratti kan arganu loltuu yookiin raayyaa ittisaa mootummaa Itoophiyaati. isaannis hiriira waraanaa irra kan jiranii fi agarsiisa waraanaaf qophaa'anii toora qabachuun dhaabbachaa kan jiraniidha. Uffata isaanii irras mallattoo bakka bu'ummaa Itoophiyaatu argama.

Lafti kun lafa qonnaa yemmuu tahu lafa qonnaa kana irrattis biqiltuun tooraan haala bareedaa taheen yeroo dhaabamee akkasuma illee biqilee jiru argina. Akkasuma immoo biqiltuun hojjaan isaa warra kaan caaluu tokko gidduu isaanii dhaabatee yeroo jiru argina.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa namoota konkolaataa 'Aysuuzii' jedhamuun beekamu gubbaa koranii deeman argina. Isaanis konkolaaticha guutanii hamma bakka dhaabatan dhabanitti baay'atanii deemu. Baay'inni namoota kanaas meeqa ta'u sitti fakkaata.

Bilbilli meeshaalee elektirooniksii keessaa tokko ta'ee kan namoonni ittiin fageenya irraa ittiin waliif bilbiluun odeeffannoo waliif kennanidha. Bilbilli wantoota hedduu Akka yeroo fi fageenyaa hir'iseera. Osoo bilbilli hin jiru ta'ee maaltu ta'a sitti fakkaataa?

Uummanni kun uffata aadaa garaagaraatiin baay'ee faayyamani kan jiranii fi baay'ee kan bareedan nutti agarsiisa. Akkuma kanallee yeroo isaan seenaaf jedhani walii wajjiin suuraa ka'aa jiran argina. uffannan aadaa kun kan naannoo eessati jettani yaaddu?

Wanti suuraa kanarratti argaa jiru kun ammoo suuraa meeshaalee manaafi meeshaalee ittiin buna danfisanidha. Meeshaaleen kunneenis kanneen akka jabanaa , shinii, akkasumas meeshaa ittiin sinii qabatan baattuu shiniifi buna bu'ee jiru argina.

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u barreeffama afaan oromoon barreeffame dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa oromiyaa jedhu of irraa kan qabudha. Loogoon odeeffannoo barbaachisu dabarsuuf gahee akkamii qaba?

wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namaafi looniiti. namni kun nama loon tiksaa jiru yoo ta'u ulee isaa qabatee loon duukaa deemaa kan jiru yoo ta'u hojii baadiyyaatti raawwatamudha.

Daandii wal-qixxeeffamee mucucaatee tole, kan bosona bitaa fi mirgaan argamu gidduun qaxxaamuree jiru. Daandiin bu'uuraalee misoomaa jiran keessaa isa bu'uuraa fi ijoo kan ta'edha. Rakkoon daandii biyya keenya keessaa yoomuma furamee uummanni balaaf saaxilamuu hanqata?

Kopheen baay'ee kan miidhaguu ykn bareedudha. bofti isaa halluu gurraacha kan qabuu fi baay'ee kan bareedudha. namoonni hedduun gosa kophee kana bitachuu fi kaawwachuu jaallatu kan kophee baay'ee hawaasa biratti filatamaa fi fudhatama kan qabuudha. Kopheen kun eessatti oomishame?

Nyaata qamadii irraa waarshaa seenee hojjetamu, kan maqaan isaa paastaa jedhamudha. Nyaatni kun yeroo bilchaatu bifa mar'immaan qal'aa qaba. Nyaata dhamdhama gaarii qabudha. Namoonni nyaata kana yoom yoom fayyadamuu jaalatu?

Kan argaa jirru kun meeshaa mana keessaa kan wantoota akka uffataa itti miicuuf jajaajilutu argamaa jira. Akkasumallee miila nama tokko kan kophee halluu gurraacha godhatee jiru ni jira. Meeshaan manaa kun halluu magariisa ofirraa qaba. Meeshaa kanaan maal gochuuf jedhulaa?

Dubartiin haalluu gogaa adii qabdu kun, maal uffattee fi kaawwattee jirti? Uffanni dubartiin kun uffattee jirtu kun uffata aadaa saba yokin kutaa kamiiti? Wanti dubartiin kun adda ishee akkasumas harka isheetti kaawwattee jirtu kun maqaan isaa maal jedhama?

loogoon loogoo boca killee qabu yoo ta'u barreeffama afaan oromoon barreeffamee waldaa barreessitoota oromiyaa jedhu of irraa kan qabu yoo ta'u halluu akka adii fi magariisa of irraa qaba. faayidaan loogoo maalidha?

Suuraa kanarraa kan agarru barattoota xixiqoo sadarkaa gadii keessattuu sadarkaa tokkoffaa irratti kutaa barnootaa keessa taa'anii barataa jiran akkasumas yaadannoo barsiisaan kennu barreeffataa jiran kan agarsiisudha. Ijoolleen kun hedduun isaanii umriin 16 gadidha.

Dhalli namaa waantota garaa garaa soorata. Soorata isaa kanas bifa baay'eedhaan hojjetee maqaa itti moggaasee haala addaan bilcheeffatee nyaata. Biddeeniifi Daabboo tolfatee Ittoo qopheeffatee nyaachuun amaleeffameera Yeroo nyaatu dhugaatii adda addaas dhuguun waanuma baramedha. Naannoo keessanittoo nyaata akkamiitu sooratama?

namni kun nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa kan ta'e maqaan isaa Dr. Abiyyi Ahimeed nama jedhamudha. Dr. Abiyyi Ahimeed uffata halluu daalacha fi fuullee ijaa godhatee jira. Iddoon dhalootaa Dr. Abiyi eessadha?

Wanti suuraa kanarratti argaa jiru kun ammoo suuraa mana baayyee bareeffamee diikooriidhaan faayyamee jiruudha. Diikooriin guyyaa gammachuu kan hojjatamu yoo ta'u fakkeenyaaf guyyaa akka cidhaa, eebbaa, guyyaa dhalootaafi kanneen kana fakkaatanidha.

Daa'imman daree barnootaa keessa taa'anii taphachaa jiran, uffata halluu keelloo qabu uffatanii jiru. Manni barnootaa bakka daa'imman itti beekumsa waa'ee naannoo isaanii akkasumas waa'ee addunyaa baratanidha. Bu'aan barnoonni guddina biyyaaf qabu maal fa'idha?

Asxaan kun mallattoo eenyummaa yuuniversiitii Boranaa kan mul'isu, kan addeessu, kan ibsu akkasumas kan waa'ee yuuniversiitii sanaa kan nutti himu maal akka fakkaatu osoo nama biraa hin gaafatin ofii keenyaan kan hubanuudha. yuuniversiitiin Boranaa kun mooraan ishee maal fakkatti?

Namoonni hedduun ogummaa harkaa kan uffata hodhuuf kan qabanii fi bakka tokko ta'anii uffata warshaa keessaa bahan isaan immoo bakka barbaachisaa ta'etti godhaa maashina hodhaniin kan hojjatanidha. Ogummaan harkaa Kun ni ulfaataa?

Haadha siinqee gaafa jennu akkuma abbaa gadaa dubartii guddoo fi kabajamtuu akkasumas umriidhan nama xiqqoo siqxe kan bilchaattee fi fageessitee yaaddudha. Haati siinqee kunis ulee kanaan rakkoo hedduu furti. Uleen siinqee maalirraa muramaa?

Muummicha ministeera Itoophiyaa Dookter Abiyyi Ahmad haasaa waltajjii irratti bahanii gochaa jiranidha. Innis sirna owwaalcha piroofeesar Beyyenee Pheexiroos irratti. Namni kun seenaa fi dhiibbaa gaarii kan qabudha. Beyyeneen maal gochuu dhaan beekama?

Timaatimiin fuduraa soorata namaa keessatti barbaadamudha. Dhaangaa nyaataa keessaa Vitaaminootaa fi albuuda bakka bu'uun tajaajila. Timaatimiin waan bilchaatee jiruuf guuboo keessatti ciramee jira. Lafti naannoo keessanii timaatimii oomishuuf ni gargaaraa?

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa dhugaatii lallaafaa maqaan isaa Birtaat edhamudha. Dhugaatiin kun humna nama jajjabeessuu kan of keessaa qabu, lifting isaa bifa bunaa kan ta'ee fi kan namoonni yeroo danuu dhuganidha.

Gimbiiwwan hanga adda addaa qaban hedduun naannoo bareedaa halluu magariisaa qabu keessatti ijaaramanii argamu. Wantoonni kun kan ijaaraman dhagaa ykn biyyee irraati. Wantoonni kun kan ijaaramaniif bakka bultii dhala namaatii moo waan biraadha?

Guyyaa eebbaatti namoonni daraaraa bitanii eebbifamtootaaf akka kennaatti kennu. Namoonni kun daraaraa halluu adda addaa qaban gurguraa jiru. Daraaraan anm tolchee kun yeroo eebbaa qofaaf fayyada sitti fakkaataa? Yeroo biraan barbaadamu yoomi?

Bara ammaa kana keessa giloobaalaayizeeshiniin biyyoonni hedduun akka wal keessa haala salphaan deemuu danda'an taasiseera. Guddinni geejjiba qilleensaa fi kan galaanaa wantoota kana maraaf gumaacheera. Miidhaaleen giloobaalaayizeeshinii maal fa'aa sitti fakkaatuu?

Meeshaan ijaarsaa kun, meeshaa lafa qotuuf akkasumas biyyee walitti qbuuf barbaachisuu dha. Meeshaan kun, sibiila fi muka irraa qophaa'e. Maqaan sirrii meeshaa kanaa maal jedhamuun beekama? Tajaajilli meeshaa kanaa kan biroo maal faa dha?

Hawaasni keenya akka amaleeffannaatti bunaaf kabaja guddaa qaba. Yeroo buna danfisan Marga jiidhaa afanii; hollaa waamanii; hunduu walga'anii gammachuudhaan haasa'aa dhuganii ittiin bihaaru. Kana jechuun hariiroo hawaasummaa keessattis gahee guddaa qaba jechuudha. Faayidaan Bunaa kanbiraawoo maalidha?

Namni kun nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa maqaan isaa Dr. Abiyyi Ahimeed jedhamudha. Uffanni Dr. Abiyyi uffatee jiru halluu akka diimaa, adii fi gurraacha of keessaa qaba. Jijjiiramni Dr. Abiyyi biyya tanaaf fide maalidha?

Kun biqiloota qarqara bishaan yaa'utti biqilan kan muldhisudha. Biqiloonni kunis magariisaf halluu uumaman qaban haalan bareedu muldhifatanidha. Kunis sababni guddaan bishaan haalan argachuu isaaniti. Kanarra kahuun bishaan biqilootaf bu'uura tahu isa hubanna. Kunuunsa biqilaaf maaltu barbachisa?

Kun barcuma ( teessuma) gogaa fi muka irraa hojjetamee dha. Teessumni kun dur utuu dhalli namaa akka ammaatti hin qaroomin kan itti fayyadamaa turee dha. Barcuma kana irra taa'uun namatti tola. Barcumni kun amma jiraa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa naannoo magaalaa kan manneen adda addaa kanneen mana jireenyaa hedduun naannoo tokkotti itti baay'inaan argamanii fi dabalataan immoo manneen xixiqqoon akka suuqiitti ijaaramanii jiranis ni jiru.

Daraaraa diimaa ifaa miidhagaa kan baala jabaa uffata irraa hojjetame argina. Daraaraan kun yeroo baay'ee namoota wal jaalataniif akka kennaatti kennama. Yeroo eebbaas namoonni waliif kennu. Daraaraan kun kan namni tolchedhaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota hedduu fuuldura gamoo tokkoo jiranidha. Isaanis kaan mi'a gurguraa kaan immoo mi'aa bitaa kan jiranii fi naannoo kanatti manni akka suuqiitti dhaabbataan itti daldalan kan mul'atu hin jiru.

Adoolessi waqtii gannaa, rooba hamaa qabudha. Kitaabni kun nama Malkaamuu Taarikuu jedhamuun kan barraa'e, Sussuka Adoolessaa nutti hima. Waqtiin kun dafee kan namaf hin dhumannedha. Sussuka jechuu isaatiin maal hubatte?

Aadde Adaaneechi Abeebee kaantiibaa yookiin hoggantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee yammuu taatu; isheenis dhimma koriiderii irratti haasaa taasaisaa akka jirtu suuraa nama hubachiisuu dha. Koriideriin kun misooma moo diigumsa magaalaa jedhama?

Harreen beeylada manaa kan ba'aa namni baachuuf itti ulfaatu fageenya dheeraa geessuuf itti garagaaramnudha. Kunis funyoo fayyadamuudhaan harree irratti ba'aa akka midhaanii fa'aa fe'u. Ati akkaataa harreetti ba'aa fe'an beektaa?

Manneen barnootaa magaalaa hedduu keessatti yeroo ammaa kana barattoota nyaachisuun eegalameera. Barattoonnis yeroo boqonnaa isaaniitti harka dhiqachuun nyaata isaanii deemanii kan nyaatanii fi hundi isaanii miira walqixxummaa qabaatu. Ijoollee kana nyaachisuuf baasiin bahu hagamii?

Suuqii keessatti gaafa meeshaalee adda addaa gurguran namoota bitan sanaaf suupparmaarkeetonni tokko tokko waraqaa kaffaltii kan nagahee sana deebisanii kennuuf. Waraqaa kanaanis kaffalticha deebifachuu danda'u. Kaffaltii kana deebifachuu kan dandeenyu yoo maal ta'edhaa?

Namoonni asirratti argaa jirru kun ammoo namoota mana amantaa keessa jiran yoo ta'an, namoonni kunneen nanoota baayyatanii waaqa isaanii waaqessaa jirani yoo ta'an , kan biraan kan nuti asirratti arginu kun mana amantaati.

Kun barcuma bifa ammayyaatiin hojjetame ta'ee kallattii hundaan ofirra naanna'uu kan danda'uudha. Bifti isaa garri caalu gurraacha yoo ta'u, dagaleefi miilli isaa bifa diimaa qaba. Barcumni kun bakka kamitti tajaajila?

Oromiyaan paarkii industirii ammayyaa mataa ishii kan qabdudha. Kunis biiroo mataa isaan kan hoogganamudha. Guddina ariifachiisaa fi tokkummaa irratti hundaa'edha. Biiroo of danda'aa akkasii kana qabaachuun guddina naannoof murteessaa dhaa?

Manni kun mana amantaa ortoodoksii kun kan namoonni amantaa qofti waaqa ykn uumaa ofii keessatti waaqayyoon waaqeffataniidha. Manni amantaa kun baay'ee kan bareeduu fi irraa isaa irratti maskaliin irratti ka'ee jiruudha. manni amantaa ortoodoksiin maaliif fayyada?

Ululleen gosa meeshaalee muuziqaa keessaa tokko ta'ee kan keessi isaa duwwaa ta'ee fi biqilaa shambaqqoo yookaan shimala boca geengoo qaburraa kan hojjatamudha. Ati ulullee afuufuu dandeessaa? Ulullee meeshaalee biroon irraa maaltu adda godhaa?

Namoonni kunneen ,dubartoonni fi daa'imman kunneen, pilaastika bishaanii fayyadamuun bishaan waraabaa jiru. Namoonni kunneen, kan bishaan waraabaa jiran bishaan yaa'u irraa yoo ta'u, bishaan kun dhugaatiif fayyada. Namoonni akka kanaa namoota kutaa biyyaa kam keessa jiranii dha?

Suuraa hojjettootaa fi balaliistota daandii xiyyaaraa mana keessatti walirraa fageenyaan leenjii ogummaa fudhachaa jiran agarsiisa. Daandiin qilleensaa namoota ogummaa barnootaa akkamii qaban ramada? carraan namoota daandii qilleensaa keessa hojjettaniif kennamu maal fa'idha?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; kuduraaleefi muduraalee gosa garaagaraa bakka gurgurtaatti gurgurtaattaaf dhiyaatee kan jiru yommuu ta'u, kuduraaleefi muduraalee kunis kanneen akka Anaanaasii, Qullubbii diimaa, burtukaani, Maangoo fa'idha.

Asxaa odaa fi cina isaarran waab akka caraaqaa kan fakkatu haguugee kan jiru kan nu hubachiisudha. Akkuma kanalle uummata oromoo biratti baay'ee beekama kan ta'ee fi fudhatama fi jaallatamumma gudda kan qabudha.

Barjaa Mana Murtii Aadaa Oromiyaa. Manni murtii aadaa Oromiyaa sirna aadaa fi duudhaa Oromoo giddu galeessa godhateen kan ijaaramedha. Yakkaa fi dhimmoota wal-dhabdee namootaa seera aadaa Oromoon tumatee jiruutti kan furanidha. Manni murtii aadaa Oromiyaa yoom hundeeffame?

Qaamoolee nageenya kan ta'aan yeroo isaan konkoolaata isaani qabatani daandii awwara qabu irra deema jiran kan nutti agarsiisudha. Konkoolaatan kunis dhaabbata mataa isaa danda'e kan qabu ta'un isaa ni beekama. Gatiin konkoolaata kana meeqadha jettani yaaddu?

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa meeshaa miidhaginaa kan caaccuu fi callee alaabaa mootummaa naannoo oromiyaa qabaniin faayamee jirudha. Meeshichi tokko keessaa as dhiyaatee kan jiruu fi kaan immoo achi fagaatanii argamu.

Ijaarsi daandii kan lafti isaa dhagaa of keessaa qabuu xiqqoo ni ulfaata. Kunis lafa sana haala barbaadameen boca itti baasuuf konkolaataa kophaatti humna cimaa qaba barbaachisa. Naannoo lafa laftisaa dhagaa ta'ee harkaan qotuun ni ulfaataa?

Magaalota gurguddoo akka Finfinnee keessatti daandiiwwan haalli ittiin ijaaramu inni kaan lafa jalaan kaan immoo gubbaan ijaaramee dameewwan hedduutti bahuun bakka itti konkolaattonni irra marfatan marfata qabu. Marfata akkamiin ijaaru?

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nu hubachiisuu danda'u, mana kompiitarri tokko, teessumni, baruulee yaadannoo keessatti argamudha. Manni kun biiroo waajjira mootummaa yookiin kutaa mana dhuunfaa ta'uu ni danda'a.

Beelladoota keessaa Sangaan isa tokkodha. Sangaan akka naannoo keenyaatti qonnaaf gahee guddaa qaba. Kana maleen madda nyaataa filatamaadhan. Namoonni baay'eenis daldala keessa seenuun akka madda galiitti itti fayyadamu. Kana jechuun Furdisanii gatii gaariitti gurgurachuunis baramaadha. Isinoo qonnaafmoo nyaataaf itti fayyadamtu?

Meeshaan haalluu keelloo qabu konkolaataan ol dheeraan kun, meeshaalee ulfaatoo garaa garaa kaasuu fi buusuuf kan oolu yoo ta'u, konkolaattota osoo lafa irratti buusaa jiru mul'ata. Maqaan meeshaa tajaajila akka kanaa kennu kanaa maal jedhama?

Kun ,daree barnootaati. Daree barnootaa kanatti kan barachaa jiran barattoota damee barnootaa saayinsii siyaasaa baratan yoo ta'u, mata dureen isaan barachaa jiran siyaasa daree barnootaa keessatti jedha. Saayinsii siyaasaa keessatti barnoota akka kamii faatu baratama?

Kun qabeenya uumamaa naannoo lagaatti argamuudha. Holqawwan kattaa irraa uumaman qaba. Lafti isaa dhagaadhaan haguugamee jira. Biqiltoota magariisaafi mukkeen guguddoonis ni jiru. Bishaan xiqqoon holqa jalaa yaa'aa jira. Qabeenyi uumamaa kun eessatti argama?

Suuraa kana irratti kan argamu daabboo aadaati. Daabboon aadaa midhaan qe'eetti qotamu fayyadamuun adeemsa warshaa malee kan hojjetamuudha. Suuraa kana irrattis erga tolchamee booda nyaataaf akka mijatutti murmuramee qophaa'ee jira.

Namoonni kunneen namoota siyaasaa fi qabsaa'ota mirga dhala oromoo kan ta'aan kanneen akka Jawaar mohaammed, Mararaa Guddinaa fi kanneen birootu jira. Isaan duuba namoonni baayyeen dhaabbatanii jiru. Namoonni kunneen oromoof hoji akkamii hojjetan?

Qote bulaa hojii qonnaa irratti bobbayee hojii qonnaa hojjachaa jiru asirratti argaa jirra. Namichi kunis hojii qonnaa keessaa qonna kuduraa irratti hojjachaa kan jiru yoo ta'u, moosee lafa keessaa yaasaa jira.

Suura kana irratti kan mul'atan kun, sararoota bilbilaa haalluu keelloo qabaniiti. Sararoonni bilbilaa kun hamma gara garaa qabu. Hammi isaanis ,baay'ee xiqqaa, xiqqaa, giddu-galeessa fi guddaa dha. Sararoonni bilbilaa kun, hamma isaanii irraa kan ka'e bilbila garaagaraatti ta'u.

Suuraan asirraa nutti mul'achaa jiru, suuraa haadha, abbaa akkasuma illee gidduu isaanitti intala isaanii waliin uffannaa aadaa isaanii uffatanii sagantaa qophii addaa wayii irratti hirmaachuuf jiran argisiisa. Jarri Kun sagantaa akkamii deemu jettanii yaaddu?

Dhaabbanni kun iddoo dhaabbata ykn oomisha zayitii nyaataati. zayitiin kun baay 'inaan oomishamee dhiheessii gabaaf dhihaachaa kan jiruudha. Zayitiin Kun faayidaa adda addaa dhala namaatiif kan ooluudha. Isaanis madda galii, ittoo ittiin hojjechuuf ni fayyada. Zayitiin kun eessatti oomishama?

Dubartiin tun uffata aadaa saba oromoo uffattee jirti. Uffanni isheen uffatte halluu akka diimaa, magariisa, gurraacha, adii fi kanneen biroo of irraa kan qabudha. Ummanni oromoo uffata aadaa akkamii qaba?

Bakki kun bakka gurgurtaa fuduraa fi muduraalee garaagaraa kanneen bakka tokkotti gurguramaa jiran agarsiisa. Biqiloonni kunneen kanneen akka timaatimaa, dinnichaa, qullubbii diimaa, dabaaqula, qullubbii adii , hundee diimaa fi kanneen biroo hedduudha.

Shamarreen kun uffata aadaa uffattee dhaabbattee jirti. Uffatni aadaa isheen uffattee jirtu kun halluu adiifi diimaa irraa hojjetame. Harka ishee maddii ishee qabattee xiqqoo asii gadi jettee jirti. Uffatni aadaa ishee kun kan naannoo kamiiti?

Kun daa'ima xiqqoo uffata aadaa Oromoo uffattee jirtuudha. Meeshaalee faayaa garaa garaatiin faayamtee jirti. Addaafi morma isheetti callee hidhattee jirti. Rifeensa ishee immoo shurrubbaa dhahattee jirti. Uffatni aadaa isheen uffattee jirtu kan godina kamiiti?

Namoonni uffata godhanii fi daandiirra ta'anii suphaa xixiqqoo hojjatan meeshaalee barreeffamaa qalama yookaan halluu qaba gosa adda addaa akkasumas kan waa ittiin muran ni fayyadamu. Meeshaaleen uffata hodhuuf barbaachisan maal fa'aa?

Kun poosterii beeksisaati. Poosteriin kun barreeffama afaan Amaaraan, halluu adiin barreeffame ofirraa qaba. Halluun duubaa poosterichaa magariisadha. Suuraan dhiira tokkoofi dubara tokkoos poosterii kana irratti argama. Poosteriin kun odeeffannoo waa'ee maalii qaba?

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun namoota. Namoonni kunniin baayyinaan bahuun lafti isaanii akka lolaa bishaaniin hin nyaatamneef boo'ii lolaa qolatu yookaan kuufatu hojjatachaa jiru uummanni kun gamtaadhaan hojjachaa jiru.

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa habashaa biiraa jedhamudha. Dhugaatin alkoolii kan inni oomishamu biyya Itiyoophiyaa keessattidha. Dhugaatii alkoolii baayyisanii dhuguun fayyaa namaa irratti miidhaa ni geessisa. Dhugaatin kun maal irraa oomishama?

Waanti suuraa kana irratti arginu kun immoo meeshaa yeroo baayee ijaarsaaf tajaajiluu yemmuu tahu, meeshaa kana fayyaadamuun waantota ciccimoo hiikuu akkasuma waantota tokko tokko immoo cimsuuf kan tajaajilu piinsaa jedhama.

Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Doktor Abiy Ahimed bara bulchiinsa isaanii keessatti bu'aawwan hedduu biyya Itoophiyaaf buusan. Kanneen keessa hidhi laga Abbayaa fi pirojektiin koriiderii warreen adda duree irratti kaafamanidha. Haa ta'u malee sababni walitti bu'insi paartilee siyaasaa fi mootummaa maali?

Kun, daandii konkolaataa asfaaltii baay'ee bareedaa ta'e lafa bosonaa gidduu darbaa adeemaa jiruu dha. Bakka kanatti biqiloonni magariisni fi babbareedoon ni argamu. Haalli fi meeshaaleen ijaarsaa daandii asfaaltii hojjachuuf barbaachisan maal faa dha?

Teessuma danaa gonboobaa qabuudha. Teessumni kun baroota dheeraa dura abboota keenyaan kan dhimma itti ba'aa turaniidha. Teessumoonni akkas akkasii kun gola hambaa seenaa keessa baayinaan jiru. Muka maal irra hojjetamaa?

Dubartoota baay'ee bareedan yemmuu isaan uffata aadaatiin faayamani jiran kan nutti agarsiisudha. Dubartoonni kun uffata aadaa harargeetiin baay'ee miidhagani kan argamanidha. Akkuma kanallee yeroo isaan walii wajjiin toora galanii shubbisa jiran kan nutti agarsiisuudha.

Dhalli namaa Kophee miidhagina qofaaf itoo hintaane akka dirqamaatti itti fayyadama. Sababni isaas luka duwwaa deemuun rakkoo fayyaaf nama saaxila waanta'eef ogeeyyii fayyaatiin yeroo baay'ee gorfama. Kopheen Kunis Gogaa, Laastikiifi kanneen birii irraa hojjetama. Kophee hidhachuun Faayidaa qaba jettanii yaadduu?

Meeshaan kun ,maqaan isaa qaxxaamura kan jedhamu yoo ta'u, sibiila wantoota sasalphoo garaa garaa muruuf fayyaduu dha. Meeshaan kun, sibiila qara qaban lama wal irra qaxxaamursiisun kan hojjatamee dha. Meeshaan kun, maal faa muruuf fayyada?

Biqiltuu yookaan kuduraa maqaan isaa hundee diimaa jedhamuun beekkamu argaa jirra. Halluun hundee diimaa kun akkuma maqaasaa diimaadha. Nyaata fayyaa namaaf filataman keessaa isa tokoodha. Fayidaan isaa kan biraahoo maalidha?

Kun, asxaadha. Asxaan kun kun dhaabbata daldalaa fi maallaqaa Baankii Birhaan jedhamuuti. Asxaan kun haalluwwan kanneen akka :keelloo, cuquliisa fi adii irraa kan hojjatame yoo ta'u dudduubni isaa haalluu adii cuquliisa irraa kan hojjatameedha.

Suuraa kanarratti argaa jirru kun suuraa mucayyoo durbaa mana keessa teessee buna hakaawaa jirtuufi bunichammoo danfisuudhaaf qophii irra jirtu argina. Akkasumas meshaalee buna danfisuuf nu gargaaran hunda ishee biratti argaa kan jirrudha.

namni kun atileetii Itiyoophiyaa maqaan isaa Qananiisaa Baqqalaa jedhamudha. Qananiisaa Baqqalaa biyya Itiyoophiyaaf yeroo baayyee warqee nama argamiisedha. uffanni Qananisaa Baqqalaa uffatee jirun halluu alaabaa Itiyopophiyaa of irraa qaba. namni kun Itiyoophiyaaf warqee meeqa argamsiise?

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa warshaa guddaa kan xaa'oo oomishuuf oolu fuullduraan waan akka kuusaa bishaanii roottoo fakkaatan lamaa fi sibiila ol dheeraa gidduu isaanii jiru kan qabudha.

Mariin dhimma rakkoolee hawaasummaa, dinagdee fi hawaas-dinagdee Akka naannoo akkasumas sadarkaa biyyaatti jiru furuuf barbaachisaadha. Namoonni abbootiin namoota marii sadarkaa biyyaatti taasisanii fi rakkoo furanidha. Mariin rakkoolee akkami furuuf danda'a?

Raafuu maraa gaafa jennu gosa raafuu kan bocni isaa geengoo fi kubbaa fakkaachuu dhaqudha. Innis calqaba akkuma raafuu kaanii firiin isaa erga faca'ee booddee biqilaan isaa dhaabbata. Raafuu maraa dhaabdee beektaa?

Suuraa kana irratti kan argamu bakka daldalaati. Wantoonni nyaataaf oolan baay'een gurmuu gurmuudhaan daldalaaf akka ta'utti kaa'amanii jiru. Shunkurtii diimaan, shunkurtii adiifi jinjibilli ni mul'atu. Namoonni gurguranis dibaabee qabatanii argamu.

Daa'imman maatii tokko yeroo hedduu hojiiwwan xixiqqoo hedduu hojjatu. Keessattuu baadiyyaa keessatti horii eeguu, qoraan funaanuu akkasumas hojiilee xixiqqoo maatiin ajajan hojjachuu qabu. Daa'imman maaliif hojii humnaa olii akka hin hojjannee hin dirqisiifamani?

Suuraan asirratti arginu kun ammoo suuraa namoota walgaahii irra jiraniiti. Namoonni kunneen ammoo miseensa poolisii yoo ta'an bakka tokkotti walitti qabamanii wal gahii irra kan jiran dha. uffata seeraa isaanii uffataniit jiru.

Mararaa Guddinaa (A.L.A 1956-) barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hoogganaa garee mormituu Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFOti. Pirofooser Mararaan umurii isaa guutuu waa'ee ummata Oromoof jecha qabsaa'aa kan dabarse yoo ta'u ammas paartii momituu hoogganuudhan siyaasa Itoophiyaa keessatti socho'aa jira.

Mana jireenya kan ta'e baay'ee kan bareeduu fi keessa jiraachudhaf baay'ee kan namatti tolu nutti agarsiisa. Manni jireenya kana fuula duratti muka magariisa kan ta'ee fi baay'ee kan bareedu argina. Manni kun sadarkaa meeqa qaba jettani yaaddu?

Manni kun mana marga citaa jedhamu, dhoqqee fi muka irraa ijaaramedha. Manni akkanaa yeroo baayyee baadiyaa keessatti kan ijaaramu yoo ta'u halluu akka diimaa fi magariisa of irraa kan qabudha?

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii dhaabbatanii jiru. Uffanni isaan uffatan halluu akka diimaa, adii fi gurraacha of keessaa qaba. Iddoon isaan dhaabbatanii jiran mukkeen dhedheeeron jiru. Uffanni aadaa ummata oromoo yeroo akkamii uffatama?

Koorporeeshiniin manneen federaalaa magaalaa Finfinnee gara naannoo haayaa hulattii bakka jedhamutti kan argamuu fi diizaayinii manneen ammayyaa kan baasuu fi namoota ijaarsa manneenii irratti gargaara. Dhaabbatni kun kan mootummaa moo kan dhuunfaati?

Kun gosa dhugaatii alkoolii of keessaa qabu kan biiraa jedhamee beekamuudha. Qaruuraa gosoota biiraa of keessaa qabu shanitu wal cina toora nam'ee jira. Shananuu irratti aasxaafi qabiyyeen isaanii barreeffamee jira. Dhugaatiiwwan kunneen faayidaa akkamii qabu?

Biqiloonni tooraan dhaabbatan yeroo hedduu kan gorsa ogeeyyii qonnaatiin kennamutti fayyadamuun hojjatamnii fi biqilaan sun gosoota adda addaa ta'uu mala. Keessattuu biqilaa gosa mukkeenii haala kanaan dhaabbatu. Biqilaa tooraan dhaabbatu kam beektaa?

Magaalaa xixiqqoo aanaa fi godinaalee keessatti hanqinni tajaajiloota hawaasaa baay'inaan ni mul'atu. Keessattuu biyya keenya keessatti humna ibsaa gahaa, manneen barnootaa fi buufataaleen fayyaa hanqina qabu. Tajaajiloonni hawaasummaa uummataaf akka hojjatamu kan taasisu eenyu?

Filtuu yookaan ammoo faaqqee rifeensaa Filtuun kun rifeensa dibataan marame walirraa adda filuuf kan gargaarudha. Filtuun kun godina addaa saba Oromoo Walloo biratti baay'inaan kan beekamudha. Akka mi'a aadaatti rifeensa irratti kan godhatanidha. Filtuun kun maalirraa tolfama?

Namoota waajjira mootummaa adda addaa keessa hojjatan Akka isaan kaka'umsa hojii qabaatanii fi yeroo maraa hojii isaanii jaallataniif dhuma waggaa irratti badhaasa tokko tokko kennuun gaariidha. Ati yaada kana ni deeggartaa?

Kunneen kuduraafi muduraa gosa addaa addaati. Muduraawwan kanneen akka muuzii, burtukaana, avokaadoofi kanneen kana fakkaataniidha. Hundi isaanii bilchaatanii halluuwwan akka: keelloo, diimaa-gurraacha, magariisaafi kanneen biroo qabu. Muduraaleen kunneen faayidaa akkamii qabu?

Simbirroo baay'ee bareeddu fi baay'ee ija namatti toltu lama taatee kan mukarra taa'aa jirtu kan nutti agarsiisuudha. Simbirroon kun akka naannoo keenyaatti gugee jedhamudhan kan beekamtudha. Akkuma kanallee mallattoo nageenya ta'uudhan namoonni baay'een kan jaallatanidha.

Meeshaaleen miidhaginaa gosa adda addaa kan ijoolleen dubaraa gurra isaniitti godhataniidha. Meeshaaleen miidhagina kun boca adda addaan mul'achaa kan jiraniidha. Wantoota akkas akkasii kana gurra irratti godhachuu bareedina hangam dabaluu danda'a?

Naannoon nuti argaa jirru Kun, naannoo akkaan baayyee bareedaa fi miidhagaa ta'e, kan bineeldotaa fi sanyii biqiloota addaa addaan guutamedha. Bineeldota achi keessaa mul'atan kanneen akka allaattiiwwan fa'aa. Allaattiin Kun maqaan isaa maali?

Fakkiiwwan kunneen, suuraa dibata garaa garaa walitti bakka tokkotti qabanii jiran kan argisiisudha. Dibatoonni Kun, qaama keenya miidhagsuu akkasuma illee lallaafisuu keessatti gahee guddaa qabu. Fayidaaleen dibata kana maali jettanii yaaddu?

As irratti kan argamu uumama ajaa'ibsiisaa bishaan danfaa naannoo Affaaritti argamee dha. Namoonni sadii bakka kanatti argamuun taatee kana daawwachaa jiru. Hurki lafa irraa ka'uun achii ol ba'aa jira. Taateen kun akkamitti uumame?

Suuraa kanarraa kan agarru gosa meeshaa muuziqaa bara durii kaasee beekamaa ture kan maqaan isaa baganaa jedhamudha. Innis guutummaatti kan hojjatame muka irraa yoo ta'u kirriin isaa immoo eegee fardaa yookiin bineensota birooti.

Waraqata adii keenyan manaa irratti maxxanee jiru agarra. Waraqaan kun waraqaa beeksisaa ykn immpo kan tarreeffama maqaalee tahu malu. Akkasumas lakkooftuun yeroo keenyaan manaa irratti argamaa jira. Yeroon meeqa jechaa jiraa?

Mana keessatti mana akkasumas mana fincaanii kan ittiin qulqulleessinu hattuu qofaa osoo hin taane dabalataan keemikaalota adda addaa akkasumas citaa uffataa yookaan ispoonjii nu barbaachisa. Keemikaalota ittiin mana qulqulleessinu kam fa'aa beektaa?

dhugaatiin kun dhugaatii lallaafaa maqaan isaa soofii jedhamudha. Dhugaatin kun kan inni oomishamu Itiyoophiyaa keessattidha. dhugaatin kun alkoolii waan of keessaa hin qabneef qaama namaa irratti miidhaa hin geesisu. Dhugaatiin soofii maal irraa oomishama?

Qurxummiin gosa nyaata foonii taatee kan foon ishee pirootinii cimaa of keessaa qabuu fi kan gaalana yookaan garba keessaa adamsuun qabanii nyaatanidha. Namoonni hedduun qurxummii horsiisuu irratti bobba'u. Naannoo kee qurxummiin jiraa?

Lafa baay'ee miidhaga fi magarsiisa kan ta'e kan nutti agarsiisuudha. biqiltoonni kun yeroo baay'ee lafa bishaan jirutti kan biqiludha. Akkuma kanallee firii timaatimii kan kennudha. biqiltuun timaatimii kun waqti kan firee godhata? Akkamittimmo guddata?

Suuraan asirratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyee karaarratti argaman yoo ta'an namoonni kun Alaabaa Adda Bilisa Baasaa uummata Oromoon faayyamanii daadhannoo dhageessisaa jiru daadhannoon isaanii kunis " Tokkummaan Keenya Humna Keenya" kan jedhudha

Suurri armaan olii suuraa maatii tokkoo nutti argisiisa. Maatiin kun haadha, abbaa, ijoollee dubaraa lamaa fi ijoollee dhiiraa lama nutti argisiisa. Baay'ee kan miidhagan, daran kan namatti tolanii fi maatii tokkummaa qabanidha.

Iddoo gabaa ti. Harroota, namoota, konkolaattonnii fi wantoonni biroon suuraa kana irratti ni mul'atu. Baay'inni konkolaattotaa lama yoo ta'u, harroota sadii fi namootni immoo baay'ee dha. Gabaan kun iddoon isaa eessa?

Meeshaaleen miidhaginaa kan morma keenyatti hidhannu akkasumas kan harkatti hidhatamu fi kan mormaa wanta halluun isaa gurraacha ta'e garuu bareedu irraa kan hojjatamuu fi kirriin mormatti hidhama. Maqaan meeshaa kanaa maalidhaa?

Suuraa kanarraa kan agarru namoota mana baaburaatti daakuu nyaataaf ta'u kan daaksisaa jiranii fi hiriira dabaree galanii kan eeggataa jiranidha. Namoonni tokko tokko daaksifatanii yoo ta'u, isaan kaan immoo darabee eeggataa jiru.

Hoolaan bineelda manaa kessa tokko yommu ta'uu bineeldota marga nyaatanidha. foon isaa fi annan isa immoo foon isaa ni nyaatama annan isaa immoo iddoo tokko tokkotti ni dhugama. Hoolaan baay'inaan eessatti argama?

Maxxansi as irraa kun, maxxansa beeksisa maaliti? Haalonni yokin bifni rifeensa ittiin sirreeffatan kan akka kamii faatu jiru? Manni rifeensaa kun, qabeenyummaan isaa kan nama eenyu jedhamuuti? Ogeessonni rifeensaa, rifeensa namaa sirreessuuf meeshaalee akka kamii fayyadamu?

Loowwan kunneen lafa bu'aa ba'ii qabu kan marga lalisaa fi mukkeen biroon uwwifamee jiru keessa dheedaa jiru. Iddoon kun baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha. Faayidaan loowwanii maalidha? Kan bosonaa hoo?

Xiyyaarri meeshaa elektirooniksii kessaa tokko yommuuu ta'uu xiyyaarri namoota bakka tokkooti gara bakka biratti geejibsiisuf tajaajila fakkenyaf nama ameerikaa deemu barbaadu tokko iitoophiya irra gara ameerikaa guyya gabaaba keessatti ni geesisa. xiyyari maal maal irra hojjetama?

Iddoon kun iddoo dhaabbata gabaa hawaasni waan tokko walirraa bitee walitti gurguruudha gosni kun gosa midhaan adda addaa fi gosa ittoo adda addaa of keessaa qabaachuungabaa kana keessatti kan gurguruudha. iddoo gabaan kun itti gurguramu eessa?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nyaataati. Nyaanni kun ammoo nyaata buddeeniifi foonii ta'ee dha. Nyaanni kun nyaatamuuf qophaa'ee jira. Fayidaan nyaata kanaa ammoo maali dha?

Kophee laastikii namoota qarshii qusachuuf barbaadaniin kan bitamudha. Bifa margaa fi diimaa adiitti siqutu argama. Yeroo baay'ee miilla ofii irratti qulqulleeffachuuf gargaara. Kopheen kunneen maqaan isaanii naannoo keetti maal jedhamuun beekamu?

Suuraa kanarraa kan mul'atu kun mana gurgurtaa messhalee miidhaginaa kanneen akka meetii, warqee fi meeshaalee aadaa kanneen mormaa akkasumas mudhiitti godhataman agarsiisa. Isaanis modeela namoota manicha keessa jiranii irratti kaawamee jira.

Meeshaan biliyoonii jedhamu kan guutummaatti sibiila irraa hojjatamu kan bconi isaa siliindarii qal'aa ta'ee fi waan akka qadaadaa jalaan qabu tokko muka yookaan sibiila walitti qabuuf oola. Biliyooniin sibiila kamirraa tolfamaa?

Loltoota Itoophiyaa agarsiisa waraanaa irra jiran. Uffata danbii waraanaa biyyattii uffatanii jiru. Biyyi tokko nagaa fi tasgabbii biyyattii haalaan eegsisuuf akkasumas kabajamtee jiraachuuf loltuun leenjii gahaa qabu barbaachisaadha. Maqaan waliigalaa loltoota kanaa maal jedhama?

Galaannii fi garbi yeroo tokko adda bahanii hin beekaman. Galaanni kun daangaa biyyootaa ta'uun tajaajila kenna. Paarkiin uumamaa fi nam tolchee iddoo galaana kanaatti argamu. Maqaa galaanota muraasaa dhahuu ni dandeessaa?

Namoonni kunneen lameen uffata akkamii uffatanii jiru? Uffanni isaan uffatan uffata aadaa ummata Itiyoophiyaati. Uffanni isaan uffatan adii ta'ee qarqara isaatii halluu magariisas fi diimaa qaba. Iddoon isaan jiran mana keessadha.

Kun, biqiltuu baala babal'aa ta'e qabuu dha. Biqiltuun kun baay'ee magariisa yoo ta'u ,baala babal'aa bareedaa ta'e qaba. Biqiltuun kun firii kan buuse yoo ta'u ,firiin isaa nyaataaf ooluf fayyada. Maqaan ija mukaa yokin firii kanaa maal jedhama?

Maseenqoon bakka sirbaa fi faarfannaa amantaa tokko keessatti gahee guddaa qaba. Namoonni kun kan fuuldura jiran maseenqoo rukutuu dhaan dura faarfattootaa bu'anii jiru. Amantaan maseenqoo hin eeyyamne isin bira ni jiraa?

Manneen fincaanii ammayyaan kan isaan irraa ijaaraman waan adii keessi isaa guutummaatti cululuquu fi qodaan irra taa'an immoo akka saayinii kan golboo ta'ee keessi isaa banamaa fi cufaa qabudha. Maqaan meeshaa kanaa maali?

Konkolaataan namoota iddoo tokkooti gara iddoo biraattii geejibsiisuuf gargaara konkolaataan karaa namni miilaan yeroo dheeraa deemu daandii dheeraa yeroo gababaa keessatti nu imalsiisuuf tajaajila. Qaamni konkolaataan maal irra hojjetame bara kamis hojjetame?

Meeshaan kun daakuu itti bukeessuuf, bukoo tursiisuuf, raacitii maddisiisuuf kan gargaarudha. Maqaan isaa baaldii kan jedhamudha. Namoonni achi keessaa fuudhanii buddeen tolchu. Bishaan kuusuufis ni gargaara. Bukoon baaldiin alatti maalitti baatama?

Dubartiin mana daldaala dibata qaamaa fi riffeensaa keessatti kan argamtudha. Mana daldaalaa kana keessatti gosoota dibataa hedduutu argama. Manni daldaala dibata kanaa eessatti argama? Faayidaan dibanni kun namaaf kennu maali?

Namoonni Uffata haalluu garaa garaa kan akka adii, cuquliisa, keelloo fi kanneen biroo qabu kaawwatan kun, amantoota Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaati. Namoonni kun, daandii asfaaltii irra hiriira qabatanii dhaabbatanii jiru. Namoonni kun, maal hojjachaa jiru?

Dubartoota bakka tokkotti walitti qabamanii zayita nyaataa qooddachaa jiran. Zayitni nyaataa dhangala'aa ittoo qopheessuuf nu gargaarudha. Dubartoonni kunneen uffata diimaa fi shaashiin rifeensa isaanii haguuggatanii jiru. Hanqina dhiyeessii zayita nyaataa akkamitti furuu dandeenya?

Konkolaataa tartiibaan yaa'aa jiru argaa jirra konkolaataan kun ammoo konkolaataa waraanaa yoo ta'u konkolaataan kun waraana of irratti qabatee kan jirudha. Akkasumasimmoo wanti konkolaataa kana irraa nutti argamaa jiru suuraa alaabaati.

Bakka gurgurtaa wantoota garaagaraa kan ta'ee fi kan nuti argaa jirru kunimmo mi'eessitu shaayii kan ta'edha. Yeroo baay'ee kan fayyadamnu ganama, ganamadha. Akkasumallee bifti isa magariisa kan ta'eefi irra isaa keesaatti waan akka adiin aguugame kan jirudha.

Neetwoorkiin hariiroo dhala namaa dabaluu keessatti gahee guddaa taphataa jira. Meeshaaleen elektirooniksii danuun maashinii kanaan malee hojjechuu hin danda'an. Baay'inaan iddoo tokkotti dhaabbatee jira. Neetwoorkiin bilbila qofaaf fayyada jettee yaaddaa?

Shurraaba harka dheeraa qabu orgoggeetti uffifamee fannifamee jira. Shurraabni kun halluu makaa bifa booraa fi diimaan dibamee gurgurtaaf dhiyaatee jira. Dunkaana shurraabni kun keessa jiru kana qofa moo kanneen ka'aan duuba isaa jiru?

Suuraan asirraa mul'atu kun wanta halluu gurraacha qabu kan sibiila irraa hojjatamedha. Sibiilli kun kan inni fayyadu waraqaa bifaa fi boca garaagaraatti mummuruuf kan fayyadudha. Sibiila kana gidduu akka utubduutti sibiilli kaa'amee jira.

Suuraan kun ammoo suuraa binessaati. Bineensi kun ammoo bineensa bosona keessa jiraatuufi bineensa foon soorratudha. Maqaan bineensa kanaa ammoo qeerransa jedhamuun beekkama. Amma ciiseet jira. Namoonni baayyeen maaliin qeerransa sodaatu?

Biqiltuun qobboo jedhamu yeroo ammaa kana faayidaa hedduu qaba. Naannoo lafa gabbataatti kan marguu fi baala babal'aa kan qabudha. Zayita konkolaataan ittiin socho'u ta'ee tajaajila. Faayidaa qobboon kan biraa qabu maali?

Maxxansi odeeffannoo kun, maxxansa teleevizyinii biyyaalessaa Itoophiyaa yoo ta'u, sa'aatii odeeffannoo irratti oduu dabarsaa jira. Maxxansi kun, suura Muummicha Ministeeraa, Doktar Abiy Ahimad maxxansee jira. Abiy Ahimad erga aangotti dhufanii gumaacha akka kamii gumaachan?

Bunni Itoophiyaa kilaboota kubbaa miilaa Itoophiyaan qabdu keessaa tokko ta'ee, loogoon isaa halluuwwan gurraacha, keelloo fi gidduutti mallattoo jabanaa fikubbaa waliin kaafaman qaba. Loogoo dhaabbata tokkoo hojjachuuf ulaagaalee akkamii ilaaluu qabnaa?

Saatawwaan bineensa bosonaa keessaa ishee tokko yoo taatu margaa fi baala kan soorattudha. Saatawwaan halluu buburree diimaa fi adii kan qabdu yoo taatu mormi ishee baay'ee kan dheeratudha. Faayidaan bineensi kun dhala namaatiif qabdu maalidha?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; mi'essitoota keessaa tokko kan ta'e qaaraa yookiin immoo barbaree jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u, dheedhiifi kan diimates keessa kan jiru yommuu baalli isaa magariisummaa kan qabu ta'uu haalan kan nutti agarsiisudha.

Af-gaaffii gaazexeessaan xiinxalaa siyaasaa Obbo Jawaar Mohaammad waliin taasisaa jiru. Gameessii fi namni siyaasaa Jawaar dhimmoota siyaasaa irratti nama hubannoo fi beekumsa gadi fagoo qabudha. Jawaar maaliif mootummaa jijjiiramaa dhufe kana morme?

Suuraan kun kan inni ibsu suuraa faaya mormaa yoo ta'u kunis haala gaariin kan bocame kaartaa Itoophiyaafi gidduu isaatti immoo boca muka Odaa kan qabu dha. Faayaan mormaa kun qarshii meeqaan gurguramaa?

Dubartii Kun dubartii uffannaa aadaa boorana uffattee bareedee akkasumas illee miidhagdee jirtu akkasumas ille akkata isheen itti rifeensa ishee dha'atte jirtus aadaa duudhaa uummata sanaa sirritti ni ibsa. Faaya isheen mormaatti godhatte jirtu meeqadha?

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa furtuu balbalaa kan ittiin hojjannee akka cufamuu danda'u kan taasisudha. Innis uraawwan afurii fi qabannoo kan ittiin yeroo namni banuu barbaadu gadi qabee banuu danda'udha.

Hawaasni keenya Oromoo, hawaasa seenaa, duudhaa akkasuma illee gootummaa isaa tifkachaa dhufedha. Namoonni kunneen uffata aadaa isaaniin faayamanii, miidhaganiitu kan isaan jiran. Namoonni Kun lamaan uffata aadaa godina kamii uuffatanii jiru isinitti fakkaata?

Dargaggoonni, dhiirotaafi shamarran uffata aadaa uffatanii daandii irratti hiriira qabatanii jiru. Sagantaa wayii irratti agarsiisa aadaa taasisaa jiru. Namoonni hedduun immoo daandii cina dhaabbatanii daawwachaa jiru. Uffatni aadaa isaan uffatanii jiran kan saba kamiiti?

Godoo mana citaa irraa ijaaramee jiru argina. Godoowwan kun bosona keessatti argamu. Baay'inni isaanii afuridha. Yeroo gannaatti bokkaan keessa ni darba. Mana dulloomee jirudha. Manni citaa bosona keessa jiru mana jireenyaatii?

Suurri kun kan inni ibsu gosa biqiltuu yeroo fulbaanaa keessa daraaru dha. Biqiltuun Kunis ilillii birraa jedhamuun kan beekamu fi bifa keelloo kan qabu yoo ta'u yeroo ganni darbee birraan bari'u kan daraaru dha. Biqiltuun kun eessatti daraara ?

Namoonni kun cidha ykn gaa'ela irratti argamanii kan jiraniidha. uffannaan isaanii baay'ee adii boqqolloo kan fakkaatu uffatanii kan jiraniidha. akkasumas uffannaan isaanii uffannaa aadaa yeroo fuudhaaaf heerumaaf uffataniidha. gaa'ela kana kan qopheeffataa jiran eenyufaadha? faayidaa maalii dhala namaatiif qaba?

Paarkii Inxooxxoo yeroo dhiyoo akka misooma koriidariitti hojjatame keessatti wantoota manneen fakkaatan kan gubbaa isaatti afaan bal'atuu fi naannawaa isaa immoo lafa namni irra dhaabbachuun magaalaa ilaalutu jira. Bakka kana deemtee beektaa?

Konkolaattonni gosa garaa garaa kan akka miila afur qabanii fi miila sadi qabanii daandii asfaaltii irra socho'aa jiru. Daandii asfaaltii cinaatti daandiin namni irra adeemu cirracha irraa hojjatame ni mul'ata? Daandiin konkolaataa asfaaltii maal faa irraa hojjatama?

Dubartiin uffata aadaa haalluu adii ta'e qabu uffattee buna danfisaa jirti. Finjaalli fi meeshaaleen buna danfisuuf oolan kanneen biroo kan akka jabanaa fi kannneen biroo ni mul'atu. Adeemsi fi oomishoonni buna danfisuuf barbaachisan maal faa dha?

Dhugaatiin haalluu gurraacha qabu fincaala keessa kaawwamee dhugamuuf jiru kun, maqaan isaa maali dha? Faayidaa bunni dhala namaaf qabu keessaa inni guddaan maali? Haalli fi adeemsi bunni itti danfifamu maal fakkaata?

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa xiyyaaraa samii keessa balalii taassisaa jirudha. Xiyyaarri kunis alaabaa Ameerikaa fi barreeffama "American" jedhu of irraa qaba. Kanaaf, abbaan qabeenyummaa kanaa kan Ameerikaadha.

Kun gosa midhaan nyaataa magariisa lafa dirree bal'aa qabatee jiruudha. Konkolaataa ammayyaan qonna keessatti tajaajila maasii midhaanii kana keessa deemaa jira. Karaa gommaan irra ba'een midhaan walirra ciciisee jira. Maqaan midhaan kanaa maalidha?